mu noo ko gisee na ban jàngat nga ngay nga nga ci am

am na ci solo <breath> alors monsiaur <hesitation> Williams monsieur Diatta alors quelle appréciation vous vous <noise> appréciation faites vous de ce changement climatique qui freine <breath> <hesitation> l' agriculture l' autosuffisance alimentaire et il l' a dit tantôt le <hesitation> waa jii ci ANACIM nee na loxo doomu aadama bokk na ci yow ban jàngat nga def ci ci mbir boobu
daanaka même jàngat bi la ah parce que <hesitation> boo gisee surtout <hesitation> suñu mbokk <hesitation> waa àll bi lu ñuy surtout jëfandiku matt la te ku naan matt da ngay dem gor gor ay garab ah kuy gor garab <hesitation> daanaka tamit <noise> maa ngi jégalu <hesitation> <breath> ni nga xam ne <hesitation> garab <breath> day am benn rôle bu nga xam ne day jël oxygène te day dégagé <hesitation> <smacks lips> dis moins day jël <hesitation>
oxygène
oxygène bu nga xam ni moom la ñuy jëfandikoo <hesitation> loolu bu amulee daanaka tamit day am benn effet
bien sûr
ci wàllu <hesitation>
bien sûr dundu
loolu moo tax ñii naan souvent <hesitation> nit ñi di jiw garab pour ñu mën a tamit am tuuti benn solution ci wàllum <hesitation> changement cliamatique yi mais loolu doyul mais toujours di ñaax nit ñi tamit di bàyyi gor am na ay soluions yi nga xam ne yu bëri <breath> mun nañu ko def tamit <noise> pour nga xam ne bu dee pour togg la pour <hesitation> nga mun nga mun ko jëfandikoo daanañ def boo xoolee mbay mu ñuy béy nii des fois <breath> après bu ñu génnee ceeb bi ba pare am na luy des loolu mun nañu ko defee tam <noise> pour mën a togg <breath> am nay solutions en tout cas yu bëri <noise> yu nga xam ne <noise> <hesitation> mun nañu ko def pour genre def ko comme matt waaw loolu moo tax <hesitation> ñun si lu ñuy yëngu nii bon dama naan <hesitation> au fait changement climatique yi daf ñu tax a ndax sax ñuy gestu xool ci yan anam la ñu mën a dem pour mën a génn ci gàllankoor yooyu loolu moo waral ay <breath> ñuy lëkkaloo ak waa ANACIM waa Jokalante muy de temps énuy envoyé ay messages <breath> bu nawet bi di xawee ay am ay changement <breath> automatiquement ay messages yu nga xam ne dañu koy envoyé pour béykat yi mën ko jot <breath> pour mun a xam tamit naka lañuy planifier seen activité sànq dégg nga ñii naan ah ñun de ñoo ni rece jot ndox ba léegi <hesitation> est ce que deqi gerte bi mun a kii nawet wi des na parce que am na ñu xamoon am na ñi nga xam ne dañu doon recevoir ay informations dès le début de l' hivernage

ñoo ngi ci de moom la ñuy vivre nii donc tu vois loolu information bi ku ko am tey di nga xam nooy planifié ñoom tamit moo tax tamit dañuy gëstu di laaj ci wenn inforamtion yiñ ñuy jox ak yenn plateau rajo yi bu amee émission yu mel nii ñu naan ah xaaral ñu laaj ba xam comme que nawet bi tam moo ngi continué ba léegi kañ la ñu mën a commencé deqi suñu gerte parce que ku deqi gerteem <breath> boo boo ko deqee ba pare nga sa <hesitation> nga teg ko noonu bu ko ndox laalaatee mun naa mun na
ndax waaw

waaw
voilà merci beaucoup <hesitation> mon cher William <hesitation> Diatta bu PAM xanaa di fàttali rek ne que ne émission bii nag ñu ngi koy réalisé ci cadre projet 4R bu PAM maanaam programme <hesitation> alimentaire mondial kii financé ko nag <noise> di fond vert <breath> climat ci ndimablu li nga xam ne moom mooy Jokalante <hesitation> ñoom ñoo si jàpp <breath> alors léegi nag beneen question laa amù pour ki nga xam ne moom mooy monsieur Sow waa <hesitation> ANA ANACIM <breath> monsieur Sow lan mooy njëriñu jëfandikoo xibaaru jiw ji saa su nekk ci àddina lépp ak fépp fu ñu mënti nekk

planifier maanaam sóoraale ko daal

waaw waaw waa ok <breath> alors léegi damay jubluwaat ci ci ci monsieur Diatta bu bu PAM <breath> alors <hesitation> William gis nañu ne que ne fi mi toll nii PAM moom mooy <hesitation> jàppale béykat yi di leen jox ay informations ci wàllu jiw ji ak yeneen information yoo xam ne béykat yi nañ ko soxla <breath> xam naa ne nag bu ñu ko xaymaa dina am loo xam ne que ne lu takku li nga xam ne PAM mu ngi ko ciy dugal <breath> nan lan ngay <hesitation> maanaam conseillé béykat yi pour que ëllëg ñu mun ko defal seen bopp mu intégré loolu ci seen i activité comme intrant à agricole <breath> ndax ñu mun am tamit information yi nan nga leen di lan nga leen ciy conseillé <noise>
<hesitation> jërëjëf Kanté <hesitation> ñaax <hesitation> ñaax béykat yi moom daanaka pour man du PAM kese <hesitation> ñun ñëpp la maanaam ñuy liggéey ci wàllum mbay ñi wàllu wçllum <breath> <hesitation> ci wàllu rajo yi ñëpp la ñu war a ñaax mais lu may man <hesitation> sama gis-gis daal <hesitation> information climatique lu lu am solo la lu am solo la parce que nit ñi gis nañ njëriñam <hesitation> ñi nga xam ne ñu ngi leen doon jàppale comme saa ñuy recevoir messages yi <breath> gis nañ njëriñ bi xam nañu ban heure la ñuy génn xam nañu ban heure la ñuy da li commencé tàmbali seen seen liggéey <breath> ci bu ñu recevoir information climatique yi <breath> <hesitation> daanaka masse de travail bu nga xam ne tey ANACIM gis na ko <hesitation> sànq monsieur Sow mu ngi doon ne maanaam <hesitation> auditeur boobu doon ne ah man de soxla naa di am information xam nga tey am nañu kuréel yu nga xam ne ku fi am téléphone xam nañu ko mu mu gisee Sonatel mun naa ne Orange mun naa ne Free opérateurs téléphoniques yi <hesitation> daanaka masse kii boobu bu ñu ko doon utiliser naan ok nañu jël lii yëpp jox ko ANACIM information climatique du ma ba <hesitation> du bàyyi <hesitation> béykat kese mën na nekk un <hesitation> comment dirai je un voyageur mu dégg information mu ne ah man de fu ma war a jëm de du ma fa dem <breath> béykat bi ne ah man de fu ma war a dem du ma fa dem mais parce que dégg naa informùation bi nappkat bi tamit dégg na ko parce que dana déglu <hesitation> nu mu tudd masse de de personne boobu <breath> bi nga xam ne dèjà mi ngi ci benn réseau téléphonique loolu bu ñu ko doon utiliser tey

waaw waaw
ñëpp a soxla information climatique
te fi mu toll nii presque ñëpp a yor téléphone
ñëpp a yor téléphone
ah oui
loolu bu ñu ko doon def tey
ok loolu xalaat bu rafet la
dana doon aider ñu bëri béykat nappkat sàmmkat du ma génn naan ah damay doxantu ak samay samay jur parce que dégg naa ni kii lii la parce que des fois dañuy ne sax buy taw da ngay moytu yenn garab yi te ñun suñu mbokk sàmmkat <breath> c' vrai que bu ñuy dox des fois di sàmm bu xawee kii tuuti dañuy dem làqu ci benn suufu garab te loolu baaxul quand même parce que loolu tamit mën na andi ay gàllankoor ci nit mais bon xam nga jamono métti na <hesitation> bu njëkk tamit parce que boo nee ñi nga xam ne ñu néew doole ñi nga leen di laajte xaalis pour ñuy fay ñu jot information climatique day métti
day métti
mais loolu lépp dañu ko doon def pour mun nit ñi xam que information climatique c' est important tey ANACIM Jokalante ou leneen mun nañu jàppante énun ñëpp en tout cas ku ci bu ñu ci bu ñu ci jàppoon <breath> ñëpp nañu jot information climatique yooyu pour ñu mën a xam ci yan anam lañuy yëngu <noise> bu dee tey mu damay man béykat laa dinaa xam naka laay planifier samay activités bu dee nappkat laa dinaa xam naka laay planifier samay bu dee càmmkat laa dinaa xam naka laay planifier samay activités moo tax <hesitation> question bi sax c' est vrai que PAM la ñu ko posé mais daanaka man dinaa doon ne waa ANACIM lañ koy poser
waaw
tey pour ni ah ñun su boo xoolee Sénégal yëpp naan xool boo ko xaymaaci ñaar fukk fukk ak juróom-ñeent ou je ne sais quoi d' autre ay béykat lañu ay paysans lañu ay 80 pour cent yooyu ñuy yónnee ay information parce que des fois rek <hesitation> am na yenn <hesitation> opérateur téléphoniques yi <noise> xam nañu dèjà bu ñu xoolee seen numéro téléphonioque dañuy xam kii mu ngi bërëb sangam ndax dèjà cartographie bi la ñu nekk ville di nga ko xam ku nekkul ville di nga ko xam dañuy localiser
bien sûr
loolu rek bu ñu ko loca ñeneen ñii waa nitu àll lañu nañ leen balancer information yi ñi nekk Dakar peut être soxla wu ñu kii boobu nga xam peut être bu dee day taw ak doole mun nañu yónnee infoprmation bi ne la ah <breath> tey de nañu recevoir taw bu nga xam ne dina am doole kuy dem liggéey na xam naka lay def am na <hesitation> ñi nga xamul ci ban weer la woon sax am na yenn benn taw bu amoon Dakar mais xawoon na sonal nit ñi am na ñoo xam ne 2 heures du matin la ñu àgg seen kër parce que Dakar dafa innondé mënuñu woon génn kenn sóoraale wu ko woon les gens affaire information climatique surtout ñi dëkk Dakar moom waxuñ ci dara c' est des choses yi nga xam ne <coughs> que c' est très important ñëpp la war a interesser information climatique ñëpp <breath> dañuy naan béykat rek mais kuy dugg ville da koo war a intéresser ça te permet de clarifier tes sorties di nga xam naka laay génnee naka laay duggee taw boobu amoon Dakar yëpp dafa surprendre ñëpp parce que dañu doon téye information climatique à la légère xam nga ku dëkk Dakar moom du xalaat loolu mais béykat mooy xalaat loolu mais daanaka léegi xam naa ku si gestu bu baax a baax a baax dana ne ah <breath> information <noise> climatique c' est <noise> important ñu xam Dakar dañuy naan météo météo bu ñuy wax <noise> kenn du déglu sax mooy jàpp rajo jékki-jékki mu ne ah météo moo ngi commencé kii non il <noise> passe alors que lu important la noonu
monsieur Sow yéen ñi nga xam ne yéenay joxe information yi <breath> <hesitation> te du ngeen ko joxe pour téye ko ci seen bopp xam ngeen ne que ne askan wi ni nga ko waxee secteur yëpp a ko soxla yéen waa waa ANACIM <hesitation> nan ngeen fas yéene def wala noo gisee ban xalat nga am daal ndax ñu mën ko tasaare ñëpp mun ko dégg parce que même question yi ñu commencé fii sànq am na koo xam ne wax na ko daal ndax ñun mun nañu am information yooyu <breath> mais aussi <hesitation> Arouna aussi mun nañu ubbil téléphone bi ci 33 996 19 19 mun naa am mu am yeneen laajte tamit yoo xam ne en attendant monsieur Dieng xam naa que ne <hesitation> ku dem mu ngi si yoon bi yàkkamti na tardé na <breath> waaye on va faire avec monsieur Sow ah dèjà <noise> ñu ne am na ku dugg allo
<noise> salaamaaleykum
maaleykum salaam
monsieur Sow <noise> Samba waaw ça va na nga def maa ngi lay déglu de waaw ça va naka yite yi kon maa ngi lay déglu ba nga terminé dégg nga

wa <laughs> waaw xaaral ma déglu rek sama waay <laughs> waaw jërëjëf waay kontaan naa waaw jërëjëf
waaw

waaw

waaw

salaamaaleykum
maaleykum salaam

monsieur Sow nee na ndax taw bi jeex na wala jeexagul

waaw waaw

waaw

ok

waaw waaw waaw Kolda la nekk

kon nawet bi daal file ak fan

yow sa sa numéro téléphone naka la 77 645 55 54

vraiment leer na am na keneen ku nekk ci <hesitation> ligne bi allo allo waaw kay fay nañu la waay <hesitation> Baldé Ibrahima nakamu yéen a ngi déglu

merci

ah <hesitation> ok

waa <hesitation> ok

merci beaucoup

waaw waaw waaw waaw

voilà ok <hesitation> fu ñu toll woon maanaam ci <hesitation> li nga xam ne léegi damay daal ban message à commencer d' abord par <hesitation> monsieur Diatta <hesitation> quel message vous avez à véhiculer aux
kii di gërëm <hesitation> population surtout béykat yi nga xam ne ci gox gox bi nga xam ne foofu la ñuy intervenir <hesitation> si seen organisation nu ñu jàppee liggéey bi mais toujours di déglu tamit <hesitation> conseils yi nga xam ne dañ koy véhiculer à partir des émissions comme yu mel nii <breath> mais tamit fi nga xam ne ci loolu la ñuy jàpp émission yooyu yenn <hesitation> jumtuwaay yu nga xamee ni yenn information yu ñuy joxe nañu ko jàpp ci ñeenti loxo <breath> te ñun tamit <hesitation> lu ñu am tamit <hesitation> comme gàllankoor laaj <noise> daanaka tamit mun nañu taxaw dem ci structure bi <hesitation> comme ANACIM <hesitation> nañ ci jàpp daal bu baax ANACIM est là Ousseynou wax na ko sànq * comme daal bu amee ay laaj yu nga xam ne ci wàllum béy la wàllum surtout météo en tout cas il est disponible
ok
l' autre chose bu ma bëggoon wax parce góor gi sumb na ko sànq wax ci wàllum <hesitation> transferts yi xam naa moom lay laaj <hesitation> en tout cas du yàgg semaine bii en tout cas balaa ñuy génn ñoo ngi ci préparation bi xam nga semaine tranfert dafa am lu xaw a métti nit ñi ñooy changé numéro comme nu leen neexee mu toog semaine mu naan la sama portable dafa réer te transfert boo ko xasee def boo fi réeralee numéro bi jëloo ko ñu jox ko attribué ko keneen bu ñu defee transfert bu daanoo ci kooku rek dakoy jël ñàkk nga daaw lu bëre en fait lu bëre dafa ñoo daloon <smacks lips> ñu bëre dañoo perte seen transfert léegi da ngay des fois da ngay woote sax nga léegi numéro am moo ko moom nga négocier ak moom am na ñoo xam ne da nga koy woo sax du la nangoo du du la wuyu ci loolu moo waral kii boobu da ngay jékki-jékki nit woo la ba bay ñu ne la ah ñun suñ côté bii suñ samaportable dafa réer dama demoon marché mu réer loolu mooy léegi rek waxtuñ ci dara dañuy naan dafa perte numéro am et wala parce que mënuñ toog fii di xaar am nañu 12000 ménages bénficiares Kolda 5000 Tambacounda 7000 ñoo ngi xaar toujours seen transfert mais fan yii néew nañ jot seen xaalis ñu génn ci ku fi perte portable am
perte nga sa xaalis
non dawal gaaw dem récupérer numéro bi parce que boo toogee foofu di xaar <laughs> mënuñ ci dara waaw <noise> parce que duñu xaar quoi parce que xaar boobu tamit am na ñoo xam ne ñu ngi fee di xaar sax soxla nañ seen xaalis <breath> mun ci garamu
<hesitation> <hesitation> <breath> voilà oui oui merci

merci beaucoup alors <hesitation> <noise> Dieng mu ngi nii fekk nañu fii waaye nag daanaka temps bi daanaka jeex na waaye nag dañuy ñaan rek ñi nga xam ne ñoom ñooy déglu émission bii <breath> <hesitation> képp koo xam ne daal bëgg nga ci am ay informations na nga fexe rek nga woote <noise> <hesitation> ci numéro bii muy 33 879 30 92 nga bàyyi foofu noonu sa message <breath> bu dee dégg nga li nga xam ne moom mooy bip sonore bi <breath> waaye nag ñu ne tey li nga xam ne moom mooy <hesitation> maanaam xibaaru jiw ji dafa di loo xam ne que ne kenn munul dem ci ginnaawam ci activité yu bëri nag surtout li nga xam ne moom mooy mbiru mbéy <breath> xibaaru jiw

voilà loolu bokkoon na si ay messages clés yoo xam ne bëggoon naa ko joxe nous avons 2 minutes que nous alons donner au doyen auditeurs yi laaj nañu ko waaye nag <hesitation> mu ngi noonu liggéey bi moom moo demee noonu alors <hesitation> Dieng

ok
donc

c' est incontournable 25 25 <noise> 25 octobre

vraiment
wa salaam
Yaya Dieng
<laughs> voilà yóbbu naa ko <laughs>
Sow kay baaxul <laughs>

waaw waaw waaw

ok

oui

77

54

milimètre

di la nuyu di la sant Ousseynou Sow di jaajëfal bu baax suñu grand bi di Yaya Dieng SDDR fii ci Kolda liggéey bi moo ko waral <breath> di <hesitation> jaajëfal aussi suñu mbokku waa PAM yi en l' occurence William Diatta bi ñëw ci turu PAM ñoom tamit nag di leen jaajëfal bu baax ci accompagnement bi ñuy def surtout projet 4R bi am na solo trop <breath> de l' autre côté ci <hesitation> technique bi Moussa Banora la ñu commencé woon mais mu ngi nii léegi Arouna Diallo moom moo jël relève bi devant ce micro c' était votre fidèle serviteur Alioune Kanté merci d' avoir écouté à la semaine prochaine